Igwinyiso remene-mene, kuzvikora kona kunoenda varumbwana vedu, vanopotahe veifundiswa maringe ngezveutano hwavo, uye vekuzvibhedhleya ndivo vanotoafundisa vemene.

Yaa vanopota veuye kuzvikora zveva rumbwana, veiva fundisa maringe ngezve utano, zvakakoshera utano mukati mendaraunda uye ngeku shambe nyara pona pano vabve kushandise chimbuzi.

Tikaningira mukati mezvikora zvevarumbwana, tinowona kuti kuzvibhedhlera vanotombopota veyi gumeyo kuti vafundise varumbwana maringe ngezvehutano uye maringe ngezvehosha.

Ngenda yekuti varumbwana vedu vanobatwa ngehosha dzevarumbwana ,dzinoningira mukati mezvikora vekuzvingwehleya vanopota veigumemo, vachifundisa varumbwana ava ngezvehutano.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwentaraunda dzatinogara, tinoona kuti vantu vazhinji, vanoendesa varumbwana vavo kuti vaende kundodetsereka mukati mwezvikora mwavanoenda ,uye izvi zvinokurudzirwa.

Nyamashi tinoendesa varumbwana vedu kuzvikora, kuti vadetsereke uye kuzvikora kona ikweyo vanobafunda yambo, ndakazwa mwana wandinogara naye mundaraunda imwe eyitobhuya chiyungu.

Iiiii akhiti woye, murumbwana wangu unoba adadisa, ndakazwa eichibetha chiyungu kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita kuzvikora kwona ikweyo kwavanoenda.

Tikaringira kuti muzvikora zvevarumbwana vantu vanofundiswa maringe ngezvekuti vakone kubhuya chiyungu. Kana kuti vakone masvomho zviro zvakabakosha yaamho izvi.

Maizviziya ere kuti varumbwana vedu vaakubetha mitauro yakasiyana -siyana, ngendaa Yekufundiswa kuzvikora. Vamweni vakukona chiyungu chemene vamweni vakukona chindevere.

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha yambo mukati mendaramo yedu ngekuti zvinotidetsera ponapo patingadai teienda kumushando zvinosara zvakangwarira varumbwana vedu

Maizviziya kuti varumbwana kuzvikorakwo vanofundiswa mutambo yakaita sekutamba nhabvu nekurumba izvi kuti fungwa dzavo dzive panzvimbo mukuwo umweni .

Nyamashi tikaningira kuti varumbwana vanoenda kuzvikora vanowoneyi, tinobawona kunaka kwazvo ngekuti varumbwana ava votodetichirungu kuchibhuya havaneseki.

Igwinyiso remene-mene. Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kuvafundisa zvakasiyana -siyana. Pamweni vanokona kutofunda zvidzidzo zvakaita sechiyungu pamweni veifunda kana masvomhu.

Tikaningira mukati mwezvikora zvevarumbwana vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana. Izvo zvinosisa kuvadetsera mukati mwendaramo yawo kuti vave vanthu pane vanthu mangwani.

Zvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana vedu zvakasiyana siyana. Tsika nemagariro uye kuti vakone kushanda nevamweni muntaraunda.

Mukati mwezvikora zvevarumbwana vedu, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoyita kuti varumbwana vedu vagare pona pavanenge veyifunda.

Ingwinyiso remenemene tingaringira nyamashi muzvikora zvevarumbwana tinoona kuti varumbwana vedu vakukona kunyora kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita muzvikora mwoma umomo

Kuzvikora kwevarumbwana kwakabanaka maningi ngekuti kunotichengetera varumbwana vedu ponapo patinenge tiri kuzvimushando dzedu varumbwana vedu vari kuzvikora.

Zvakadini kunaka kuona murumbwana wako eibhuya chiyungu kubudikidza ngekufunda kwaanenge aita kuzvikora kwona ikweyo idzi inyaya dzakanaka varumbwana vanosisa kuenda kuzvikora kodetserwa.

Igwinyiso remenene, mukati mwezvikora zvevarumbwana, tinoona kuti vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana kuti vabetsereke ponapo pavanenge veisisa kubetsereka.

Zvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi, ngekuti zvinofundisa arumbwana ava vakone kuita mishando ngenyara dzavo. Uye vakone kungwarira zviro zvavo pavanenga vari kuchikora.

Varumbwana vanoenda kuzvikora kuti vandofunda zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo uye varumbwana Vanofundiswa kuti vakone kunyira mazina avo nekukona kuerenga chirungu.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti varumbwana vazhinji, vakabaangwara yaambo kuburikidza ngekuzvikora kwavanoenda. Kuzvikora kona iyoyo vanobafundiswa zvomene mene.

Tikaningira varumbwana vedu nyamashi tinoona kuti vazhinji vakhona vakutokona kubeta chiyungu, izvi kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita mukati mwezvikora mwavanoenda.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvevarumbwana tinoona kuti vantu vazhinji vanoendesa vana vavo kuti vaende koobetsereka, zvakadiini kunaka weizwa mwana wako eibeta chiyungu chemene mene.

Igwinyiso remene mene zvikora zvearumbwana varumbwana vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira chiyungu nekudzidza zvenyika zvinozovadetsera mangwani.

Igwinyiso re mene mene nyamashi varumbwana vanoenda ku zvikora kuno detsereka nge iyi ndaa zvikora zvinosisa kunge zviri pa sinde ne ndaraunda inogara varumbwana kuti vasazo hamba mi mango mikurutu.

Igwinyiso remene mene zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi uyehe zvikora izvi zvinosisa kuti vantu vaende kunodetsereka maringe ngekufunda zvifundo zvakasiyana siyana mundaramo mwavo.

Varumbwana vanosisa kuhloyiwa maringe ngezveutano hwavo uye vanosisa kuramba veifundiswa kuzvikora kona ikweyo kuti hutano huno chengetedzwa zvakadini.

Nyamashi unowu tinoningira kuti arumbwana vedu vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana. Mukati mwendaramo yavo kubudikidza kuti vakone kunyora mazina avo.

Zvikora zvepadera tinoningira kuti varumbwana vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana. Mishando inoenderana nenguva iyo inozoita kuti vadetsereke mukati mwekupona kwavo.

Nyamashi unou tikaringira mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kunofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita inosanganisira kuva ana mukoti.

Mwaizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendeyo kofunda vantu ava ndovanozotidetsera mukati mendaraunda dzedu vakaita semadhokodheya vanotirapa vana mukoti vanotirapa.

Zvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vanoendeyo kuti vaende kunofunda uye vadetserwe kuti vazoite mishando yavo iyo yawanoda kuzoita mangwani .

Igwinyiso remene-mene, muzvikora zvepadera tinoringira toona kuti vantu vanofundiswa mishando iyo yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo kuti vazodetsereka pona pavanenge vakura.

Tikaningira muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji varikubafunda zvemene, uye vantu varikufundira mishando dzavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo. Iyo ichazoita kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.

Tikaningira mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji ndaramo yavo yakabai chinja kubudikidza ngekuenda kuzvikora kona ikweyo vamweni vedu vatobudirira mundaramo yavo.

Nyamashi uno tinoningira towona kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji varikuendeyo kuti vakone kufundiswa maringe ngemushindo yavanoda kuzoita muntaramo yavo pona pavanokura.

Waizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendeyo vanenge vototsvaka kuti vafundiswe mushando wevangazoita mukati mwendaramo yavo pona pavanenge vakura.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yavangada kuzoita mukati medaramo yavo.

Igwinyiso remenemene vantu vazhinji tinosisa kuenda kuzvikora zvepadera kuti tizokone kudzigwarira ramangwani redu uye tizokona kuriritira mhuri kubudikidza ngekufundiswa mushando yatinoda kuzoita .

Maizviziya ere kuti kuzvikora zvevarumbwana kunofundiswa vantu zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kutsetsa, kuwaka, kubika nezvimweni.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvikora zvepamusoro soro tinoona kuti mune vantu vanofundisa varumbwana vedu kuti vakone zvidzidzo zvakasiyana-siyana mundaramo mwawo.

Igwinyiso remene-mene munharaunda dzatinogara tinoona kuti munezvikora. Kuzvikorako vantu vanofundiswa kuti vakone mishando yakasiyana-siyana, uye vakone mijaho yakasiyana-siyana.

Nyamashi unou tinoningira toona kuti muzvikora zvepa dera vantu vanosiisa kudetsereka ponanpo pavanenge veienda kunofunda nge iyi ndaa vantu tinosiisa kunge tei endesa varumbwana vedu kuzvikora.

Mukati mwezvikora tinoone kuti varumbwana vedu vanofunda zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kutsetsa, kuvaka nekusona. Izvi zvinovadetsera mundaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene nyamashi uno tinoningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana, uye zvifundo zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kurima zvinosanganisirahe kuaka.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezikora zvepadera Vantu vanosida kuenda kuzvikora uku kuti vafundiswe mishando yakasiyana siyana uye mabasa enyara dzawo.

Zvemene-mene tinoningira kuti ,mukati mwezvikora zvepadera, vantu vazhinji vanoenda kunodetserwa kubudikidza kufundiswa mishando yenyara dzavo, yakaita sekusona ,kutsetsa nekurima.

Zvikora zvinoenda majaha nemhandara dzichiri kutemwa dzinobva ngazi hunofundusa majaha nemhandara kuti vakone kuziya maringe netsika nemagariro dzenyika yedu.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira kuti mukati mwezvikora zvepadera, vantu vazhinji vanoendeyo kuti vaende kunofunda zvidzidzo zvakasiyana-siyana, uye zvikora izvi zvinofundisahe pasichigare.

Mukati mwezvikora zvepadera tinonongira toona kuti mune vantu vakasiyana-siyana vanobva kumbatso dzakasiyana-siyana. Asi ndaa iyi inoita kuti vantu vafundire pasi chigare chevantu.

Nyamashi tikaona kuzvikora zvinoenda varumbwana vedu vati kurei vanosundiswa mitambo yakasiyana siyana mitambo yenhabvu kujaha nezvimwewo zvakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene, zvikora zvinoenda majaha nemhandara zvinosisa kuvafundisa vantu ava kuti vakone mishando yakasiyana -siyana mishando yenyara dzavo uye vadzingwarire ramangwani.

Zvikora zvepadera tinoona kuti zvinofundisa varumbwana vedu kuti vaite mishando yakasiyana-siyana, uye varumbwana vanosisa kubazvibatira padera kuti vakone, uye vakoshese zvikora izvi.

Kuzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kuti vaende kufundiswa maringe ngezve mishando yavachada kuzoita mundaramo yava izvi zvibari zviro zvakanaka yambo.

Kuzvikora zvepadera zvakanaka yambo, ngekuti zvikora izvi zvinofundisa vantu kuti vakone zviro zvakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo ,uye zvinofundisa kuti nyika inovakwa sei?

Zvikora zvepadera zvinofundisa antu kuti akone mishando yepadera yakasiyana siyana uye vaite mishando inozovadetsera kuriritira mburi dzawo dzamangwani nekuvaka nyika.

Igwinyiso remene-mene, muzvikora zvepadera tinoningira toona kuti kune vanthu vanoendeyo kuti vanofundiswa mishando yakasiyana- siyana, iyo yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Zvikora zvepadera tinoona kuti vandu vazhinji vanoendayo vanofundiswa mushando wakasiyana siyana izvi zvidetsera yambo kuti vandu vazokona kudziriritira ramangwana ravo nekuriritira mhuri dzavo

Maizviziya ere kuti vanhu vazhinji vayani vanogadzira movha vanenge vakafunda yaambo vofundira kugadzira movha voenda kuzvikora zvepadera zvokufundisa zvona izvozvo.

Gwinyiso remene mene zvikora zvepadera dera zvinodetsera vantu kuti vaite mishando Iyo yavairota mundaramo yavo nekuti zvinovafundiss mushando yakona kuti vaikone.

Ngendaa yekuti kuzvikora kwatinoenda vantu vanosiyana siyana mafundire avo uye kunofundiswa mishando yakasiyana siyana ,izvi zvinoumba nyika kuti mangwanani iye yakajeka yambo.

Igwinyiso remene mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa kugarisana nevamweni zvakanaka uye kuti vazoshanda mishando yakasiyana iyo vanoshandisa nyara dzavo.

Mukati mezvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vanoenda kundofunda zvakasiyana siyana uko kwavanaozoita mundaramo yawo kuti vadetsereke Kona kwavanonga voriritira mhuri dzawo.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vazhinji vanoendeyo vanoone mishando mukati mwemahofisi akasiyana ngendaa yekuti vanenge vakabaafundira yaambo.

Mukati mwezvikora tinoona kuti vanthu vanoenda muzvikora zvepadera kuti vafundiswe mishando yavangadai vaida kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Kuzvikora zvepadera mundaraunda yazviri , vantu varimwo vanobaadetsereke yaambo ngokuti vanoone mishando kubva kuzvikora kona ikweyo uye vanodetsereka mundaramo dzavo.

Tikaningira nyamashi muntaraunda, dzine zvikora zvepadera tinoona kuti ntaraunda yacho, inenge yakabudirira kakurutu, kubudikidza ngevantu vanouya kunofunda, veigara mumphatso uyehe veitenga zvihe muntaraunda mwona imwomwo.

Vantu vazhinji tinoona taguma kuzvikora zvepadera kuti tione kunasirira ndaramo yedu yamangwanai kubudikidza ngemishando yatingadai tichifundiswa Kuzvikora kona ikweyo.

Hutano hwevarumbwana hwakaba kosha maningi ngeiyi nda madhokodheya anoenda kundofunda kuzvikora zvepadera kuti vazokona kuzorapa vantu nekudetsera vantu mundaraunda.

Mukati mwezvikora zvepadera ndiko kunoendwa ngevantu vanenge voda kuti vaite mishando yavanozoda kuita mukati mwendaramo yavo izvi zvinodetsera yaamho kuti vanhu vaite zvidzidzo izvi.

Zvikora zvepadera zvinofundisa majaha nemhandara kuti vakone mishando yakasiyana-siyana. Asi sandizvo zvega zvazvinofundisa zvinovafundisazve kuti vave nehunhu pane vantu.

Tikaningira muzvikora zvine varumbwana vanoenda kuzvikora zvepadera tinoona kuti nharaunda yachona inenge yakapfumwa kubudikidza ngevantu ava uye mishando inogadzirikawo mundaraunda mwona imomo.

Igwinyiso remene-mene, muzvikora zvepadera tinoona kuti zvinogadzire mushando mukati mwentaraunda mwachingadai chiri. Ngekuti zvikora izvi zvinosisa kubetseredza vanogaramo ngemishando yakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene, tinosisa kuenda kuzvikora zvepadera ngekuti kunofundisa vantu mishando yakasiyana-siyana, yaanoda kuzoita mukati mendaramo yavo kuti vabetsereke.